Lamak rec mo acel mubedo abeda latin awobi, awobi eni kono tye ma oruko long ma bule en kono tye ma oruko gin blue i cinge en kono tye ka dongo mako rec ki kicaya ma kiduro i ngete.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

Mego ma en obyelo latin kono odongo mabeco adada pot anyogi man kono tye rangi ma alum alum anyogi miyo itwa cam i yo mapol maclo moko yat labolo mapol ma odongo iye.

Lee man kilwongo ni bim kono tye poto anyogi, anyogi man kono odongo mabeco adada pot anyogi man kono tye rangi ma alum alum anyogi yen agaba i kor yen madongo adada ka lee tye iye ni.